sekukhona imikhuhlane eminengi esibulala abantu eminye yakhona ayilandlela yokwelatshwa ngakho ke kuqakathekile ukubana abantu bagqoke izinto zokuzivikela ukuthi bengayitholi imikhuhlane leyi

Lezinsuku sekukhona imikhuhlane eminengi etshiyeneyo edinga ukuthi abantu bagqoke ama mask ukubana bazivikele njalo bengawumemethekisi kakhulu kwabanye.

Sokulemikhuhlane eminengi njalo ethwalisa odokotela nzima ukubana beze bephume lendlela yokuthi bayelaphe. Ngakho kubayenza ukubana batshone bezivalile ngazo zonke izikhathi ukuthi ingababulali imkhuhlane yakhona.

Lezi insuku, sokulemikhuhlane eminenginengi, njalo okuungelandlela yokuthi yelatshwe ngayo. Eminye imikhuhlahe icina ibangela ukuthi abantu bacine bequnywa inyawo.

Kulemkhuhlane eminenginengi okumele abantu behlale ngazo zonke izikhathi besiya yelatshwa, besiyakhangelwa ezibhedlela belatshwe ngabodokotela ngazo zonke izikhathi.

Sokulemikhuhlane eminengi engalaphekiyo njalo kuqakathekile ukubana odokotela bahambe ebantwini bebahlaba umuthi wokuthi wokuvukela ukuthi bengabanjwa yimkhuhlane le.

Sokulemikhuhlane engela ndlela yokwelatshwa kodwa ikhona indlela yokubana umuntu engavikeleka engawutholi umkhuhlani wakhona njalo umuntu kumele ehlale evaksinethiwe.

Sokulemikhuhlane eminengi njalo etshiyeneyo ebulala abantwana , ngakho kuqakathekile ukubana omama bahambise abantwana ezibhedlela bayehlolwa njalonjalo

Kulezinsuku sokukhona imikhuhlane eminenginengi engalaphekiyo njalo eseyenza ukubana odokotela behlale begqoke izinto ezibavikelayo ukuthi bengayitholi imikhuhlane yakhona.

Lezinsuku sokulemikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo okumele abantu behlalebeyihlola ngakho kuqakathekile ukubana odokotela bazivikele ngamamask ngazo zonki zikhathi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayehlolwa imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ngoba eminye imikhuhlane iyahlala isikhathi isegazini ingaphumeli phandle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane eminengi esiqede abantu kwamanye amazwe ukubana bahlel bezilungiselele njalo bezivikele.

Abantu kumele bathole amanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini ukwenzela ukubana bahlale behlanzekile bengabulawa yimikhuhlane etholakala emanzini edamu.

Kuqakathekile ukuthi labo abantwana baqeqeshiswe ngoqakatheka kokuziphatha njalo babe lolwazi ngemkhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba limaza empilweni yabo

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu bonke bathole usizo nxa bemgezwa kuhle njalo omongikazi bebanike umuthi ozabancedisa

Wonke umntwana ulalo ilungelo lokuthi athole usizo kwezempilakahle, njalo abantwana kumele bafundiswe ukugeza izandla empompini ephuma amanzi, khona zizahlanzeka.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale behlanzekile njalo futhi abantwana bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla phansi kwempompi uphuma amanzi ahlanzekileyo.

Kuqakathekile ukubana abantwana bonke bathole usizo kwezempilakahle njalo ezikolo kumele abantu behambe odokotela bexwayisa abantwana ngokuqakatheka kwezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi umuntu wonke jikelele athole amanzi ahlanzekileyo okunatha ukuze angatholi umkhuhlane obangelwa ngamanzi angcolileyo.

Kuqakathekile ubana abantu bonke bathole uncedo lapho umuntu ahamba khona esibhedlela engezwa kahle afike athole uncedo ayabe elufuna , ayabe eludinga.

Kulezinsuku abodokotela sebethatha isikhathi sabo ukubana baphume bangene emizini yabantu bayehlola abantu njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokugcina bengabaphilayo.

wonke umuntu ulelungelo lokubana athole usizo kwezempilakahle wonke umuntu kufanele ahambe esibhedlela nxa engazwa ephatheke kabi emzimbeni

Kuqakathekile ukubana abantwana bathole usizo kwabazemtholampilo, bahanjiswe ngabomama babo nxa bezizwa bengaphathekanga kahle emzimbeni ukubana bayehlolisiswa.

Abantwana balemvumo yokubana labo bathole usizo kwabezempilakahle .Bathole usizo nxa bengahamba esbhedlela njalo bafundiswe ngokuqakatheka kokugeza izandla ngazo zonke izikhathi .

Abantwana labo balelungelo lokubana bathole usizo kwezempilakahle njalo kumele bahanjiswe esibhedlela lapho abazathola khona uncedo.

Umuntu wonke labantwana abancane balelungelo lokuthi bahambe esibhedlela bayethola uncedo njalo bathole lemithi ezabancedisa nxa bengezwa kuhle.

Lezinsuku abantu ikakhulu abantwana abangabafana sebethatha izidakamizwa okuyizo ezicina ziphambanisa ingqondo zabo becine babulawa ngumkhuhlane wengqondo.

Abantu kulezinsuku sebevame ukubulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxayezidakamiswa abazithathayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu abalemikhuhlane yengqondo behanjiswe ezibhedlela lapho abazathola khona usizo.

Kulezinsuku abantu sebeyenza izdakamizwa ezitshiyeneyo esezibangela ukubana bazthole sebegula umkhuhlane wengqondo abanye sebehlala emgwaqweni.

Lezi insuku abantwana sebethatha izidakamizwa okuyizo asebezisebenzisa ezicina zibangela ukuthi baphambanelwe zingqondo bacine sebehlanya.

Ezibhedlela kuloncedo olutshiyeneyo abantu abangaluthola kukhona odokotela abaqeqetshele ukubana bancedise abantu abalimala engozini nxa bengasakwanisi ukuhamba ukuthi bahambe.

Endaweni lapho okwelatshwa khona abantu abagulayo kwehlukanisiwe ukuthi omama belatshwa bodwa labobaba ngokunjalo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayehlolwa ngodokotela ukubana abala mkhuhlane abangakayinanzeleli njalo bathole usizo abangaluthola kubodokotela

Indawana ezinengi nengi sezisiba lamabhakane okuyiwo aveza ukuthi kwenzakalani endaweni yakhona lokuthi kumele ungene kuliphi igumbi.

Ezibhedlela lasemakilinika kukhona amakhabothi asetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukufaka amaphilisi lemithi kanye lemitshina esetshenziswa esibhedlela.

Kulebhakane elitshengisa ukubana nxa umuntu efuna ukuya esikolo aqonde kuyiphi indlela njalo uzahamba lebanga elinganani, lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu engalahleki

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe nke uncedisana lomama okhanya engezwa kuhle njalo uyamsiza ukubana azizwe engcono.

Amaklinika alezinsuku kumele ehlale ehlanzekile kungatholakali ingcekeza ngoba yizondawo abantu abathola khona usizo nxa begula

Umntwana usesibhedlela, ulinde ukulatshwa ngudokotela ngoba engezwa kuhle njalo odokotela balemitshina abayisebenzisayo ukubana bancedise umtwana.

Sekukhona izindawo ezifana lamakilinika lapha abantu abangahamba khona besiyadinga uncedo nxa bezizwa bephathekile njalo lezi indawo zitholakala kuzigaba zonke.

Abantu bayahamba emaklinika, nxa bengaphathekanga kuhle. Lapho abafika bethole khona usizo. Okulabomongikazi, okuyibo, abaqeqetshele ukubancedisa.

Kulezi insuku sokulendawo ezinengi ezakhiweyo lapho abantu abathola khona usizo kweze mpilakahle izindawo ezifana lama clinika lapho abahamba khona nxa bengezwa kuhle.

Kulezinsuku sokulezindawo ezakhiweyo okungamakliniki lapha abantu abangathola khona usizo kwezempilakahle njalo aseduzane labantu.

Ezibhedlela lasemakilinika sokulemitshina eminengi esetshenziswayo ukuze ihlole abantu ukwenzela ukubana abantu bathole usizo abaludingayo.

Kuqakathekile ukubana abantu bafundiswe ngokwezempilakahle bahlale bekwazi imikhuhlane ekhona njalo lokuthi yelatshwa njani ivikelwa njani

Kulezinsuku kuqakathekile ukubana abantu bayaziswe ngokuqakatheka kokuthi bazigcine bephilile njalo bahlale isikhathi behlolisisa kwabezempilakahle ukubana akukho okubabulalayo

Kulezindawo lapho abantu asebefundela khona ukuziphatha kuhle njalo ukuzigcina bevikelekile ezingozini. Lezindawo kumele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi abantu bengabi lemikhuhlane nxa bengangena khona.

Kuyinto enhle ukubana abantu bafundiswe ngezempilakahle njalo ukubana abantwana abayenza kuhle ezikolo bayenze izifundo zokuba ngabodokotela.

Sekukhona abantu abafundisa ngezempilakahle njalo bakhona abanye abafundela ukuba ngabodokotela abathatha iminyaka eyisikhombisa ukubana baqeqetshe ezifundweni zabo.

Lezinsuku sekukhona abatsha asebefundela ukuba ngodokotela. Abafundela ukuba ngodokotela emfundweni yabo yaphezulu ukubana bancedise abantu abagulayo labaphathekileyo emzimbeni.

Kuqakathekile ukubana odokotela bafundise abantu ngezempilakahle, bafundise abantu ngendlela abangaphila ngayo impilo ende, bevikelekile emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukubana abantu bafundiswe ngokuqakatheka kokuziphatha kahle .Njalo ngokuqakatheka kokubana bahlale impilo ende njalo.

Abantu mele bafundiswe ngokuzigcina bengabaphilileyo njalo bafundiswe ngezinto eziyibungozi empilweni zabo langemithi engabalimaza.

Kuqakathekile ukubana abantu baqeqetshiswe ngezempilakahle. Batshewe okumele bakwenze lokungamelanga bakwenze ukubana beze bahlale bephilile kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngendlela zokuzivikela emikhuhlaneni ebulalayo njalo benelise ukuthi bakwazi ukuthi beyenzeni nxa sebethe babalayo imikhuhlane leyi.

Sokulendlela zokubana abantu bazizwe ngokuqakatheka okubana baziphathe kuhle njalo futhi baziswe ngomkhuhlane wengculaza ikakhulu ebantwaneni khathesi.

Kuqakathekile ukubana abaqeqetshileyo bezempilakahle beqeqekise njalo abantu ngokuqakatheka kokuthi umuntu azigcine aziphathekuhle azivikele engozini zemikhuhlane .

Lezinsuku izibhedlela sezitholakala indawana yonke Lapho okuhlala khona abantu ukwenzela ukuthi labo abagulayo benelise ukuthola usizo kusemasinya.

Ezibhedlela kulezinsuku sekusetshenziswa ama computer. Yikho lapho odokotela asebegcina khona yonke imininingwano yezigulane zabo lokuthi zincediseka njani.

Ezibhedlela kulemibheda lapho izigulane ezilala khona njalo imibheda le idalelwe ukuthi umuntu alale eyedwa, bengalali bengu"2" ngoba imncane.

Ezibhedlela kulomubheda lapho abantu abagulayo abalala khona, besekusithi izethekeli kumbe izivakatshi eziyabe zibuya zizovakatshela abagulayo balezitulo lapho abahlala khona.

Abantu bahamba esibhedlela nxa bengezwa kuhle. Njalo indawo okuyisibhedlela kumele ihlale ihlanzekile, ilotshani obuluhlaza tshoko, lemigwaqo imihle ukwenzel' ukuth' abantu babe bephephile.

Abantu sebehamba emtholampilo ezibhedlela ukubana bayencediswa nxa besizwa ubuhlungu bathole ukwelatshwa lamaphilisi ukubana abancedise basile.

Sokulendawo ezakhiweyo lapho abantu abaphatheke kubi emzimbeni abahamba khona bayehlolwa ngodokotela besebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuze babekwazi okubuhlungu.

Lezi nsuku sokulezimota ezisetshenziswayo ukuthi nxa umuntu engagula esendlini zibizwe ukubana zim'hambise esibheldlela okuthwa ngama ambulance.

Kulezi insuku sokulezibhedlela ezinengi sezakhiwe izibhedlela zaba zinkulu njalo abantu bayahamba khona besiya yelatshwa imkhuhlane etshiyeneyo besiyadinga usizo

Ezibhedlela emaklinika lasezitolo zomuthi kutholakala imithi etshiyeneyo njalo ifakelwa ukubana abantu bathole ukuncediseka nxa begula

Lezi insuku sekulezindawo ezinengi lapho abantu abangathola khona usizo nxa begula njenge zibhedlela, izitolo ezithengisa imithi kanye lama kiliniki.

Sekukhona imithi encedisa abantu nxa umuntu esizwa ubuhlungu ngaphakathi njalo nxa umuntu elemvukuzane umuthi wakhona uyamncedisa lawo.

Udokotela uncedisana lomama okhanya engezwa kuhle uyamnika izeluleko lamaphilisi okumele awanathe ukuze azizwe esengcono.

Lezinsuku sekulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabo dokotela ukuhlolisisa abanye ikhona njalo imitshina esetshenziswa ukuhlola ukuthi umuntu akala yini imvukuzane.

Lezi insuku sokulemithi eyelapha ize iyelapha lapho okuhlangana khona amathambo okuyiyo enceda ukubana abantu bahlale bephilile besenelisa ukusebenza.

Sekukhona amaphilisi aphiwa abantu ngabo dokotela ancedisa ukubana umuntu nxa egulela ngaphakathi kumbe nxa egula phakathi amncedise asile.

Lezinsuku kuqakathekile ukubana umuntu angazihlolisisi phandle kuphela kodwa ahlolwe laphakathi ukubana kwenzeke isiqiniseko sokuthi akulalutho olumdlayo phakathi

Sokukhona imithi elapha umuntu ngaphakathi imgezise ngaphakathi, nxa kukhona okuyabe kumudla ngaphakathi isikhona imithi emlaphayo.

Lezi nsuku sekukhona iziñdawo lapho okuhlolwa khona igazi kumbe umchemo womuntu ukuze odokotela benelise ukuthi batsho into okuyiyo embulalayo.

Ezibhedlela sokulemitshina eminengi asetshenziswayo, encedisa odokotela ukubana beyenelise ukusiza abantu abangezwa kuhle. Eminye yakhona isebenza ngegetsi.

Lezi insuku esibhedlela umuntu ungahamba egula bakhona ukukhipha igazi mbijana elihamba liyehlolisiswa ezindaweni zakhona ukuze babone okukhathaza umuntu.

Sokukhona izindawo lapho okuhlolisiswa khona igazi ukubana kwazakale ukuthi kuyini kahle kahle okubulala umuntu okumphatha kubi emzimbeni wakhe.

Sokulendawo lapho abantu abahambisa khona igazi ukubana liyehlolwa kulezi indawo igazi liyabe lifakwe e frijini ukuze lingaboli beze beqede ukulihlola.

Ezibhedlela sokulemitshina eminengi esetshenziswayo njalo sokulezindawo lapho okuhlolwa khona amagazi abantu abahlola amagazi kumele bagqoke bazivikele ukuthi bengangcoli

Sokukhona imitshina esentshenziswayo ezindaweni okuthiwa ngama lebhu lapho okutholakala khona imitshina eyiyo esentshenziswa ukuhlola ihlola izihlole lembambo phakathi komuntu.

Kulezi insuku sekulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela. Ukubana benelise ukuthi bakwazi okuyikho okuhlupha umuntu, njalo bebekwazi ukuthi bedinge imithi bani.

Lezinsuku sokule mitshina eminengi nengi esetshenziswayo ngabantu ezibhedlela okuyiyo encedisa odokotela ukubana bathole okungabe kuphambanisa emzimbeni womuntu.

Sekukhona imitshina eminengi esetshenziswayo okuyiyo esetshenziswa ngabodokotela ukubana bathole okuyikho okubulala abantu endaweni ezinengi ezitsheyeneo

Sokulezindawo ezisetshenziswa ukubana kuyehlolisiswa abantu. Ezindaweni lezi kutholakala imitshina etshiyatshiyeneyo njalo lamakhompiyutha ayasetshenziswa.

Lezinsuku ezindaweni lapho abahlola khona igazi basebenzisa imitshina eminengi etshiyatshiyeneyo ekuyiyo abayisebenzisayo ukubana babone ukuthi igazi lakhona lihlanzekile yini.

Sokule zindawo lapho abantu abahlolisisa khona sokungahanjiswa igazi ukubana liyehlolwa kumbe kuhanjiswe umchemo ukubana uyehlolwa ukuthi kungabe kuyiphi imkhuhlane umuntu emgulisayo.

Lezinsuku sokulezindawo lapho okuhanjiswa khona igazi lomuntu ukubana liyehlolisiswa ukuthi kuyini okungabe kulidla ngaphakathi emuntwini.

Kulezinsuku sokulendawo ezakhiweyo okuthi abantu bangahambi ezibhedlela bayehlolwa kumbe bathathwe igazi lapho elihamba liyehlolwa khona imikhuhlane yonke engabe isegazini.

Omama abazithweleyo labantwana abancane balalo ilungelo lokubana behambe esibhedlela njalo umntwana omncane osanda kuzalwa kumele kube lemithi ayiphiwayo ezamvikela emikhuhlaneni eminenginengi.

Umama labantwana abancane kumele bahambe esibhedlela, ukubana bayehlolwa ukuthi akula yini imikhuhlane engabe ibaphethe bona bengala ulwazi njalo abantwana bakhula kuhle.

Abantwana abancane labomama abazithweleyo, balezabo izibhedlela lapho okumele behambe khona bayehlolwa, ukwenzela ukuthi bathole usizo abayabe beludinga ngesikhathi esifaneleyo.

abantwana lezi insuku balezibhedlela zabo lapho abahamba bayekwelatshwa khona okuyabe kulemibheda yabo ezibhedlela zabantwana kutholakala imibheda yabantwana kuphela omama balaliswa phansi

Ibhakani likhuluma ngendawo yezigulane njalo likhuluma ngendawo ezitshiyeneyo lapho izigulane ezingahamba khona ziyethola usizo zingalahleki.

Omama abazithweleyo labantwana abancane balezibhedlela zabo lapho abahamba khona bayehlolwa ngodokotela abaqeqetshele ukuhlola abantwana labomama abazithweleyo.

Omama abazithweleyo labantwana abancane balezibhedlela zabo lapho abahamba khona bayehlolwa njalo bayelatshwe khonangale okulabodokotela abakhangela bona.

kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela eminye yakhona isetshenziswa nxa kuhlinzwa umuntu eminye ibe isetshenziswa ukukhipha izinyo nxa umuntu izinyo lakhe libolile

Ezibhedlela kukhona imitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela ukuhlinza abantu. Eminye imitshina isetshenziswa ukukhipha igazi nxa umuntu esehlinziwe.

Ezibhedlela ikhona imtshina esetshenziswa ngo dokotela ukubana bakhangele ukuthi umuntu uphefumula kuhle njalo inhliziyo yakhe itshaya kuhle akulanto ephambanisekileyo.

Kulezinsuku sekukhona imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela okuyiyo esetshenziswa ngodokotela ukubana benelise ukuthi bancedise abagulayo njalo bakwazi ukubanika umuthi.

Esibhedlela sokulemitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela ukubana benelise ukuthi bebekwazi okubulala umuntu njalo babe lolwazi ukuthi bengamncedisa njani

Ezibhedlela sokulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukubana bancedisane labantu abangezwa kuhle khona bezenelisa ukubana bebalaphe, bebanike lamaphilisi afaneleyo.

Ezibhedlela sekulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela eminye imitshina isetshenziswa ukuhlola abantu ukubana bancediseke njani.

Kulezinsuku sekule mitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela eminye yakhona bayayisebenzisa ukukhanyisa nxa bekhipha izinyo ukwenzela ukuthi bengaphambanisi bakhiphe izinyo elingasilo.

Ezibhedlela sokukhona imitshina esetshenziswayo ukwelapha abantu njengamajekiseni okuyiwo osokuyi ndlela elula yokuthi abantu bathole imithi ngoba bahle behlabe egazini.

Kulezinsuku sokulemitshina eseqopheni eliphezulu esisetshenziswa ezibhedlela okuyiyo encedisa abantwana ikakhulu ababebezelwe iskhathi singakafiki ukuthi bakhule njalo baphefumule kuhle.

Lezi insuku sokukhona imitshina esetshenziswa ezibhedlela. Imitshina ikhona njalo eminye edalelwe ukubana incedise abantwana abancane nxa bephathekile emzimbeni.

Sekukhona imitshina esetshenziswa ngudokotela ukubana bahlole abantu bakhangele ukubana bengabebephile kahle yini emzimben kungekho okungabakhathaza.

Kulezi insuku ezibhedlela sokutholakala imitshina eminengi etshiyeneyo , ikhona njalo imtshina esetshenziswa nxa umuntu engasaphefumuli encedisa ukubana umuntu ephefumule kuhle esebenzisa wona

kulezi insuku ezibhedlela sokutholakala imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuze belaphe abantu njalo babekwazi isiqokoqela sokuthi yindaba umuntu egula.

Ezibhedlela sokulemitshina eminenginengi etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela ukwelapha abantu. Iyancedisa odokotela ukuba bathole okungabe kuhlupha umuntu emzimbeni.

Lezinsuku sokulemitshina esetshenziswa esibhedlela okuyiyo encedisa odokotela ukubana benelise ukwelapha abantu njalo imitshina yakhona iyatshengisa nxa umuntu esefile.

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela esibhedlela ukwelapha abantu. Iyancedisana labodokotela ukubana baze babekwazi okuyikho okubuhlungu emuntwini.

ikhona imtshina esisetshenziswa esibhedlela eminye imtshina iyasetshenziswa ukubana abantu bazelule kiyo nxa kade bengaphathekanga kuhle emzimbeni

Lezinsuku sokukhona imitshina esetshenziswayo ezibhedlela. Imitshina le iyancedisana laboDokotela, ukubana bathole isiqokoqela sento eyabe ilimaza umuntu emzimbeni.

Sokulemitshina eminengi nengi esetshenziswayo ezibhedlela njalo futhi sekukhona amajekiseni asetshenziswa ukufaka umuthi egazini lomuntu.

Kulezi insuku umsebenzi wabodoketela sowayenziwa wabalula. Kulezi insuku sokulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela. Omunye umtshina uyasetshenziswa ukubana ukhangelwe ukuthi umuntu uphefumula kuhle yini.

Lezinsuku sekukhona imitshina esetshenziswa ngoDokotela ukuthi bakhiphe izinyo eminye yakhona iyasetshenziswa ukuthi iligebhe nxa liqinile lingafuni ukuphuma.

Lezinsuku sekulemitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela encedisa odokotela ukubana bahlole abantu benelise ukubana bebasize lapho abadinga khona usizo.

Lezinsuku sokulemitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela. le imitshina kukhona esetshenziswa ukubana ibone ukuthi umuntu utshisa okungakanani njalo futhi incedisana labodokotela.

lezi insuku odokotela sebehamba bethwele izikwama eziyabe zilemitshina yabo yokubana bengahlangana lomuntu osewelwe yingozi endleleni bamncedise ngendlela abangamncedisa ngayo

Lezinsuku sokulemitshina eminengi esetshenziswayo ezibhedlela, okuyiyo encedisa odokotela ukubana benelise ukwelapha abantu abagulayo.

Sekukhona imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela eminye yakhona imitshina iyasetshenziswa ukubana ifake igazi emzimbeni womuntu olahlekelwe ligazi elinengi.

Kulezinsuku sekukhona amatanka asetshenziswa ezibhedlela ikakhulu nxa umuntu engasakwanisi ukuphefumula yedwa. Amatanka akhona ayab' elomoya wokuphefumula, afakwa emlonyeni.

Umuntu nxa ehlinzwa esibhedlela kufunakala izinto ezinengi. ezitshiyeneyo, Ezifanana lesigelo okuyiso abasisebenzisa ukumsika ngaphakathi. Le injection esetshenziswa ukumfaka umuthi emzimbeni.

KuDokotela sebesebenzisa imitshina eminengi ezibhedlela ukubana bancedisane labo ukuthi bathole isiqokoqela sendaba esenza abantu bagule.

Isiminengi imitshina esetshenziswa ngabodokotela nxa beselapha umuntu, imitshina yakhona iyancedisa odokotela ukubana bathole isiqokoqela sendaba eyenza umuntu agule.

Akhona amajekiseni asesetshenziswa ukubana afake imithi ebantwini njalo ahlatshwa emthanjeni egazi ukuthi umuthi ugijime ngegazi umzimba wonke.

Lezinsuku sokulemitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela encedisana labodokotela ukubana benelise ukuthi balaphe abantu abagulayo.

Sekukhona imitshina eminengi nengi esetshenziswayo esibhedlela .Okuyiyo encedisa odokotela njalo sebesiba lezitulo ezenza ukubana ukuhlala isikhathi eside esibhedlela kube lula kungabalimazi.

Kulezi insuku ezibhendlela kusetshenziswa imitshina etshiyatshiyeneyo encedisana labodokotela ukuze bathole okuyabe kubulala umuntu.

Ezibhedlela kulezikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswayo ikakhulu nxa umuntu bemhlinza bayasebenzisa lezigelo, lezingqamu ukumsika .

Kulezinsuku sokulemitshina eminengi etshiye-tshiyeneyo esetshenziswayo ezibhedlela eminye yakhona imitshina isebenza ngengama khombiyitha

Lezinsuku sokulezikhwama ezihamba zithwele eziyabe zilemithi phakathi ukwenzela ukuthi udokotela engahlangana lomuntu ogulayo enelise ukubana amelaphe.

Lezinsuku, sekukhona amaphilisi anathwa ngabantu ukubana abanike amandla, nxa umuntu ezizwa engelamandla enganatha amaphilisi la uzazizwa esengcono

Imithi yalezinsuku isibuya isemambodleleni atshiyeneyo njalo abhalwe izeluleko zokuthi umuthi wakhona usetshenziswa njani njalo sokukhona imithi okumele inathwe ngabantwana kuphela.

Imithi yalezi insuku isiselapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo njalo isikhona imithi eyelapha imkhuhlane etholakala egazini nxa igazi lingcolile amaphilisi akhona okubana alihlanze igazi.

Kulezinsuku sekulemithi eminengi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo eminye imithi ngeyokufaka emakhaleni nxa umuntu evalekile amakhala khona ezavuleka.

Isikhona njalo imithi yalezinsuku egcotshwa ezilondeni nxa umuntu ethe waphuma isilonda angakwaziyo ukubana sibangelwa yini uyathenga umuthi lo awugcobe siphele.

Imithi yalezinsuku isibuya isemambodleleni. Imbodlela yakhona iyabe ifakwe lezeluleko zokuthi umuthi okhona usetshenziswa njani njalo welapha wuphi umkhuhlane.

Amaphiliisi asebuya eyimihlobo etshiyeneyo, njalo amanye abuya elembala emibili, omunye umhlophe omunye uluhlaza.

Lezinsuku sokulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela eminye yakhona ngesetshenziswa ukungezelela amanzi emzimbeni womuntu nxa engasela manzi.

umuthi usembondleleni elesivalo esibomvu njalo ubhalwe izeluleko zokuthi usetshenziswa njani ngamabala abomvu gebhu lowu muthi ngowokukwehlela

Imithi yalezinsuku, isibuya iyimhlobo etshiyeneyo. Akhona amaphilisi abuya emancane, amanye ayabe emakhulu, njalo ayabe esemabhokisi abhalwe imbhalo etshiyeneyo.

Lezinsuku sokukhona imithi eyelapha imkhuhlane eminengi etshiyeneyo njalo sokukhona imithi eyelapha umkhuhlane wamehlo .Nxa umuntu ebulawa ngamehlo uyathela emehlweni .

Imithi yalezinsuku isibuya isemagabheni atshiyeneyo amanye amagabha ayabe elithanga kuthi lona iphilisi phakathi liyabe limhlophe nke ukuze abantu beyenelise ukwehlukanisa

Lezi'nsuku sokulemithi eminengi esetshenziswayo njalo isikhona imithi enathiswa abantwana abancane nxa umntwana egubelene esiswini ukubana akhululeke

Kulezi insuku abantu sebanganatha imithi etshiyeneyo engabancedisa ikakhulu emikhuhlaneni enjengesifuba kumbe umuntu nxa elomkhuhlane wokukhwehlela.

Kulezinsuku sekulemithi eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo itholakala ezindlini okuthengiswa khona imithi uncediswa ngabantu abakuqeqetsheleyo.

Kulezi insuku sokulama philisi amanengi atshiyeneyo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo atholakala ezitolo zamaphilisi lasezibhedlela.

Kulezi insuku abantu sebelatshwa kusetshenziswa imithi etshiyeneyo. Abanye balatshwa ngamaphilisi, abanye bayaphiwa imithi enathwayo njalo batshelwe izeluleko zokuyinatha imithi yakhona.

Imithi yalezinsuku isifakwa emabhokisini lapho ezahlala khona ivikelekile njalo amabhokisi abesefakwa ama ice ukuthi imithi ihlale inga expayanga.

Kulezi insuku seku lamaphilisi amanengi atshiyetsheyeneyo njalo asekhona amaphilisi ancedisa igazi ukubana lihambe kuhle emzimbeni womuntu.

imithi yakulezinsuku isihlala isemabhokisini amabhokisi ayabe elebizo lomuthi njalo alezeluleko zokuthi umuthi wakhona usetshenziswa njani njalo usetshenziswa ngasiphi isikhathi

Eminye imithi yalezinsuku isibuya isembodleleni okumele uyigcine kuhle ukubana ingafi ngoba ingafa umuthi wakhona uyabe ungasasebenzi sungasala ungalatshwanga.

Isikhona eminye imithi esihlaliswa efrijini ukuze ingadlulelwa yisikhathi, njalo ihlala isefrijini. Isetshenziswa isefrijini. lkhitshwa kuphela nxa umuntu ewunatha.

Amaphilisi alezi nsuku asebuya eme ngendlela ezitshiyeneyo njalo elembala etshiyeneyo, amanye asesiba lembala emibili engafananiyo.

Lezinsuku sekulendlela ezitshiyeneyo abantu abangasebenzisa ngayo imithi yakulezinsuku eminye iyanathwa njalo eminye iyahlatshelwa emzimbeni ngamajekiseni atshiyeneyo.

Amaphilisi asebuya emanengi eyimihlobohlobo etshiyeneyo njalo efakwe emabhokisini atshiyeneyo ngokuthi alapha wuphi umkhuhlane njalo asetshenziswa njani

Amaphilisi alezi nsuku asetholakala emagabheni atshiyeneyo njalo asebuya eyimbala eminengi etshiyeneyo engaba luhlaza kumbe mhlophe.

Ikhona imithi esisetshenziswa lezinsuku ukugcotshwa .Nxa umuntu elezilonda uyagcoba umuthi wangikhona lapho kule slonda khona ukuze islonda siphele .

Lezinsuku sokulendlela ezitshiyatshiyeneyo abantu abangalatshwa ngazo njalo futhi asekhona amanzi afakwa emzimbeni nxa umuntu esephelelwe ngamanzi emzimbeni wakhe.

Sekukhona njalo imitshina esetshenziswayo ezibhedlela ukubana incedise abantu abaphathekileyo emzimbeni nxa umuntu engasela manzi emzimbeni, ikhona imitshina yokufaka amanzi emzimbeni.

kulezinsuku sekukhona imithi eyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo engabulala abantu imikhuhlane efanana lemikhuhlane yamehlo ikhona imithi ethelwa emehlweni

Imithi yalezinsuku isitholakala lakunyamazana ezitshiyeneyo ezifanana lenyosi, lapho othola khona uluju olungasetshenziswa endaweni ezitshiyeneyo.

Imithi yalezinsuku siselapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, njalo isitholakala eminye isemagabheni eminye isemabhokisini, njalo iyabe ilezeluleko zokuthi isetshenziswa njani.

Umuntu engabulawa ngumkhuhlane wophepha kumbe umkhuhlane wesifuba kumbe umkhuhlane wokukhwehlela kukhona umuthi awunathayo ukubana azizwe esengcono kumbe asile.

Sokulemithi enathwayo ,nxa umuntu elomkhuhlane wokukhwehlela kumbe owophepha kumbe owesifuba .Uyahamba ezindlini zoku okuthengiswa khona imithi ayethenga imithi anathe.

Sekukhona amaphilisi, asetshenziswa ukuthi nxa umuntu elegazi elingcolileyo awanathe. Ukuze likline igazi lakhe njalo azizwe esengcono.

Amaphilisi asekhona lezinsuku atshiyeneyo ,njalo abuya amanye ayabe emancane amanye emakhulu. Amanye alembala etshiyeneyo amanye emhlophe, amanye eluhlaza.

Amaphilisi afakwe emabhokisini amanengi atshiye tshiyeneyo amabhokisi akhona anika izeluleko ngendlela okusetshenziswa ngayo amaphilisi lawa.

Isikhona njalo imithi eyelapha uphepha. Imithi oyithola kubodokotela abanengi isibuya iyindlela etshiyeneyo njalo eyinye iyasipreywa emlonyeni nxa umuntu egula.

Imithi yalezinsuku isibuya iyimhlobo etshiyatshiyeneyo ikhona eminye imithi okumele inathwe ngomama enganathwa ngobaba elapha umkhuhlane wabomama.

Umuntu nxa engezwa kahle kuqakathekile ukuthi ahambe emtholampilo bayemhlola besebemnika imithi efanele khonokho akuzwayo.

Kulezi insuku sokule mithi yesimanje etholakala ezibhedlela njalo itholakala isemagabheni ibuya isemagabheni atshiyeneyo akhangelelwe ukuthi alaphe imikhuhlane.

Abantu umuntu angazizwa engezwa kuhle khqakathekile ukubana ahambe esibhedlela lapho azafika khona aphiwe imithi eyesilungu.

Initgi yakulezi insuku eyesilungu isingena ngendlela ezitshiyeneyo eminye iyanathwa eminye umuntu uyahlatshwa

Lezinsuku sokulemithi etshiya-tshiyeneyo eyalezinsuku etholakala emtholampilo njalo oyiphiwa ngodokotela abafundele ezempilakahle

Sekukhona izindawo lapho abantu abahamba khona bayehlolisiswa ngomkhuhlane wengqondo . Njalo bathole usizo nxa kukhona obulawa ngumkhuhlane lo .

Sezikhona izibhedlela ezikhangelane lemkhuhlane yengqondo njalo kuqakathekile nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane wengqondo ahanjiswe esibhedlela lapho azathola khona uncedo.

Abantwana abancane balakho ukuphuma izilonda ebusweni njalo kuqakathekile ukuthi uma umntwana ephuma lezizilonda ehanjiswe esibhedlela zingakagcwali umzimba wonke

Lezi insuku sokulezibhedlela zabantwana lapho abantwana abelatshwa khona , lapho abathola khona odokotela abafundele ukwelapha abantwana abancane njalo abathola khona izinto zokudlalisa.

Abantwana sebelezibhedlela zabo lapho abahamba khona bayencediswa baze balulame lapho abathola khona isikhathi sokubana bedlale labanye abantwana besalinde ukusizwa.

Abantwana sebelezi bhedlela zabo lapho abahamba khona bayethola usizo kwezinye zezibhedlela kulamabhuku abafika bebale besachitha iskhathi

Sekukhona izibhedlela ezikhangele ngokwelatshwa kwabantwana. Umntwana nxa eqamukile amathambo bayakhona ukumsiza odokotela bawabisele besebemnika izinto zokubana zimphathisa nxa ehamba.

Lezinsuku abantwana sebelezibhedlela zabo. Ezibafundisa ngokuqakatheka kwempilakahle, njalo ezibahlolisisa ingqondo ukubana kukhangelwe ukuthi akula yini olomkhuhlane wengqondo.

kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukubana bazenzele eminye imisebenzi efana lokuthi bathwale amanzi okuyiwo abazawasebenzisa ekhaya

Lezinsuku sokulezibhedlela ezikhangela ngokwelatshwa kwabantwana lapho okutholakala khona odokotela abaqeqetshele ukwelapha abantwana njalo okutholakala imitshina yokusebenzisa ebantwaneni

Lezinsuku esibhedlela sokutholakala labo dokotela abakhangela ngezempilakahle yabantwana abalapha abantwana kuphela abayenza isiqiniseko sokuthi abantwana banakekekile

Kulezinsuku sokulezibhedlela zabantwana lapho okulatshwa khona abantwana lapho abathola khona udokotela abakhangelane labo abalapha bona njengabantwana.

Sokulabo dokotela abafundela ukubana bakhangele ngezemphilakahle yabantwana. Okuyibo abalapha abantwana, abakhangela ukubana abantwana batholile usizo.

Sezikhona izibhedlela zabantwana ezikhangela ngezempilakahle yabantwana ikakhulu abantwana abayabe tshile kumbe betshiswa ngamanzi kumbe ngamafutha bakhangelwa ngodokotela babo

Sokukhona odokotela abaqeqetshela ukubana bakhangele ngezempilakahle zabantwana, bahlole imikhuhlane eminengi etshiyeneyo esebantwaneni.

Abantwana abancane nxa begula bayahamba kubodokotela babo abafundele ukubalapha bona njengabantwana, babayenzise izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Bakhona abantu abaqeqetshele ukuba ngomongikazi okuyibo abancedisana labomama labantwana abancane nxa bengezwa kuhle nxa begula bebulawa yimkhuhlane etshiyeneyo .

Kulezinsuku sokukhona abantu abaqeqetshelwe ukubana bathontisele abantwana imithi njalo babe yibo abancedisa abantwana nxa begula bedinga usizo kwezempilakahle

Sekukhona abantu abaqeqetshele ukubana bancedise izithandani kwezempilakahle, bakhona njalo abaqeqetshele ukubana bakhangele ukubana abantu ababili abala mkhuhlane wengculaza yini

Kulabantu kulezi insuku asebelolwazi lokusebenzisa imitshina eminengi esibhedlela. Labo abantu basebenzisana labodokotela ukwenzela ukuthi odokotela ukwelapha kwabantu kubelula.

Kulabantu abafundele ukusiza abagulayo nxa odokotela bekhatshana, abantu bakhona isikhathi esinengi bahamba ngama ambulensi, batholakala kakhulu lapho okwenzakale khona izingozi.

Kukhona abantu abafundele ukuncedisa abantwana abanye bafundele ukubana bathontisele abantwana imithi ukwenzela ukubana ibavikele emikhuhlaneni eminengi.

Kulezi insuku kulabodokotela abaqeqetshele ukubana belaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Bakhona abakhangela ngokwezemikhuhlane yenhliziyo, labakhangela ngabantwana.

Kuyaba khona omama abaqeqetshisiweyo ukubana labo baqeqetshise omama ngezempilakahle, njalo ngendlela ezingasetshenziswa ukubana bengazali kakhulu.

sokula bantu abafundele ukubana bathengisele abagulayo imithi njalo benelise ukubana babancedise ngemithi engabasiza emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Kulabantu abafundele ukusebenzisa imitshina eminengi nengi imitshina yakhona iyancedisa udokotela ukuthi abekwazi ukuthi kuyini uhlupho emuntwini wakhona.

Sekukhona ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo kulezi izitolo umuntu engathola umuthi ongamelapha umkhuhlane oyabe umbulala.

Ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku sokutholakala njalo ukudla kwabantwana abancane okufanana lelambazi lochago olunathwa ngegula

Ezitolo zemithi yalezinsuku kutholakala imithi efakwa emehlweni. Nxa umuntu engahamba ebulawa ngamehlo bayamthengisela umuthi lo khona uzamsiza.

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kutholakala amakhabothi lapho abayifaka khona imithi ngendlela yokuthi abantu bengayibona nxa bezothenga.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo njalo abantu abathengisa limithi balakho ukuncedisa abantu abagulayo ngemithi engabasiza.

Imithi ezitolo lapho okuthengiswa khona imthi yalezi insuku ifakwa emakhabothini lapho egcineka khona kuhle kuyenzelwa ukuthi kungabi labantu abazangena batshontshe.

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi kukhona njalo uchago olunathwa ngabantwana abancane kuqakathekile ukubana abantu bathenge uchago ezitolo zemithi

Ezitolo zemithi imithi ifakwa kuhle emashelufini ngamabizo awo, njalo lokuthi isetshenziswa njani ukuthi abantu bengadideki nxa bethenga

Lezinsuku ezitolo okuthengiswa khona imithi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo njalo limithi iyabe isemabhokisini alezeluleko zokuthi isetshenziswa njani njalo ilapha mkhuhlane bani.

Imithi yalezinsuku ithengiswa isemabhokisini atshiyeneyo lapho okuyabe kulebizo lomuthi lezeluleko zokuthi umuthi wakhona usetshenziswa njani njalo okwesikhathi esinganani.

Izitolo okuthengiswa khona imithi yalezinsuku bayifaka phakathi kwamakhabothi ukwenzela ukuthi kungabikhona ongaphazamisa athathe umuthi ongayisiwo.

Sekukhona izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku . Kulezo zitolo kutholakala yonke imithi engancedisa abagulayo ngendlela ezitshiyeneyo.

Ezitolo zemithi yakulezinsuku imithi ihlala igciniwe kahle emabhokisini ayo lapho okuyabe kubhalwe khona izeluleko zokuthi imithi yakhona isetshenziswa njani njalo lokuthi yimalini.

Sekukhona izitolo ezithengisa amaphilisi .Lapho othola khona amaphilisi Imihlobo emnengi etshiyeneyo angakusiza nxa usizwa kumbe isilungulela .

Lezinsuku sekulendawo okuthengiswa khona imithi yesimanje lapho abantu abangathola khona amaphilisi amanengi atshiyeneyo njalo abangathola khona usizo olutshiyeneyo.

Amaphilisi amanengi ezitolo zamaphilisi ahlala esemabhokisini awo ukubana ahlale ngazozonke izikhathi evikelekile njalo nxa uthenga uthole izeluleko zokuthi asetshenziswa njani.

Amaphilisi athengiswa ezitolo zamaphilisi agcinwa esemabhokisini awo ukwenzela ukubana ahlale evikelekile njalo kungabi lokulahleka kwawo

Sekukhona izindlu lapho okuthengiswa khona amaphilisi atshiye tshiyeneyo njalo kutholakala abantu abafundileyo baqeqetshela ukubana bathengise amaphilisi lawa

Sokukhona izindawo ezithengisa amaphilisi njalo kutholakala abantu abaqeqetshelwe ukubana bathengise lawo maphilisi ngendlela efaneleyo njalo esemthethweni.

kulezinsuku kulezindawo lapho okuthengiswa khona imithi lapha abantu abangathola khona usizo nxa bedinga imithi engabelapha imikhuhlane yabo.

indawo okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kutholakala ibhakane phandle okutshengisa ukuthi balayiphi imithi njalo lendlela ezitshiyeneyo zokuyibhadalela imithi yakhona

Abantu abanengi abasebenza esitolo lapho okuthengiswa khona imithi balezimota ozithola ziphandle kwezitolo.

Lezinsuku sokulezitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi etshiyeneyo eyabe umuntu eyibhalelwe esibhedlela ngudokotela lapho ayiswelakali.

Kulezinsuku sokulezitolo lapho okutholakala khona amaphilisi. Nxa umuntu engahamba esibhedlela athole engekho esibhedlela, uyakhona ukuhamba ayethenga lapho athengiswa khona.

Imithi ethengiswa ezitolo zemithi ihlala iphekhiwe ngendlela yokuthi abantu bayabona okuthengiswayo njalo benelise ukukhetha abakufunayo.

Lezinsuku sokulemithi eminengi etshiyatshiyeneyo itholakala ezitolo ezithengisa imithi yalezinsuku njalo eminye imithi iyabe isezigubhini.

Amaphilisi alezi insuku asetholakala emabhokisi njalo afakwa endaweni evikelekileyo ukubana angathelwa ngamanzi kumbe angagcoli kumbe angalahleki

Kulezinsuku sokulula ukuthi umuntu nxa engazizwa engazwa kuhle ahambe ayengena ezitolo ezithengisa imithi yalezinsuku imithi yamakhiwa.

Kuqakathekile ukuthi odokotela bahambe ezikolo, lezitolo lase makhaya befundisa abantu ngokuqakatheka kwezempilakahle lokuzigcina behlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi abaqeqetshileyo kwezempilakahle bahambe bexhwayisa abantu njalo befundisa abantu ngendlela abangazivikela ngayo emkhuhlaneni ethile engababulala.

Kuqakathekile ukuthi odokotela labomongikazi bahambe ezigabeni ezitshiyeneyo lasezikolo lasezitolo lapho okugcwala khona abantu . Bebatshela ngokuqakatheka kwempilakahle.

Odokotela labo Mongikazi kumele behambe ezikolo befundisa abantwana ngokuqakatheka kokuziphatha njalo bebatshela ngemikhuhlane esikhona ebulalayo.

Kuqakathekile ukubana odokotela bahambe lasezikolo befundisa abantwana labantu abadala ngezempila kahle lokuthi bengazigcina njani bephilile bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Kulezinsuku, odokotela labomongikazi balakho ukungena emakhaya abantu bebafundisa ngezempilakahle lemikhuhlane esibhahile ebulala abantu.

Lezinsuku sokulendlela ezinengi ezitshiyeneyo abantu abangaqeqetshiswa ngazo ngokuqakatheka kwempilakahle. Abanye sebengasebenzisa imidlalo etshiyeneyo lapho abantu abangafunda khona

Lezinsuku kuqakathekile ukubana abantu baxwayisise ngokuqakatheka kezempilakahle, njalo kufakwe amabhakane azancedisa ukubana abantu babale ngendlela zokuthi baziphathe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi dokotela bebe behamba ezindaweni ezikhatshana befundisa abantu ukuqakatheka kweze mpilakahle lasezi ndaweni lapho okungela zibhedlela khona bayefika.

Udokotela kufanele bephume bangene emzini etshiyeneyo befundisa abantu ngokuqakatheka kwezempilakahle njalo ukubana bengazivikela njani emkhuhlaneni eminengi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokwezempilakahle, njalo bafundiswe ngendlela abangazigcina baziphathe ngayo bahlale behlanzekile emzimbeni.

Kuqakathekile ukubana oDokotela baphume bahambe ezigabeni ezinengi ezingela zibhedlela , ezingela maklinika ukubana bayencedisa abantu ezindaweni ezitshiyeneyo.

Kuyinto eqakathekileyo ukubana umuntu ahlale egeza izandla zakhe ikakhulu emanzini aphuma empompini khona ezahlala ehlanzekile, lezandla zakhe zihlanzekile.

Kuqakathekile ukubana odokotela behambe bona belande abantu ezindaweni zabo ezitshiyatshiyeneyo bayenze imkhankaso yokubana abantu behlale bevikelekile emkhuhlaneni eminengi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokuqakatheka kokuziphatha lokuthi bagcine kanjani imizimba yabo khona bengasoze babe lemikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukubana abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwezibhedlela. Ngokuqakatheka ukubana bahlale behlolwa ezibhedlela imikhuhlane eminengi.

kuqakathekile ukuthi abezemtholampilo bahambe ngendawo ezitshiyeneyo betshela abantu ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle

Abesifazana kumele kumele beqeqetshiswe ngokuqakatheka kokubana beziphathe kahle njalo behlale behlolwa ukuthi abala mikhuhlane engaba limaza ukubana besehluleka ukuzalwa.

kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bebebehamba esibhedlela besiya hlolwa ukuthi abantwana bakhula kuhle njalo abala mkhuhlane engalimaza abantwana bengakazalwa

Kuqakathekile ukubana abantu besifazana Bafundiswe ngokuqakatheka kukuthi kumele behlale bezingcinile ngazo zonke izikhathi njalo bethathe amathuba behambe bayehlolwa ngabo dokotela ukubana lokhe be helithi yini

Kuqakathekile ukubana omama abazithweleyo bebebehamba ezibhedlela besiyahlolwa ukubana udokotela labomongikazi bebekwazi ukuthi umntwana ukhula kuhle njalo laye umama udla izinto ezifanele umntwana.

Abantu abangomama kuqakathekile ukubana bahlale befundiswa ngendlela zokuziphatha kuhle njalo futhi bahlolwe izibeletho ukubana abakabi yini lemvukuzane ezbelethweni.

Omama bayasebenzisa amaphilisi ukulamisela khatshana abantwana bengabi seduzaniduzani ukuze bahleke kuhle izinto zabo.

Abantu abayenza ezemidlalo balakho ukulimala nxa bedlala, so kuqakathekile ukubana bahambe beyebona odokotela abqeqetshileyo ukuthi babancedise.

Kukhona odokotela abaqeqetshelwe ukuncedisana labezemidlalo. Labo abayenza ezemidlalo nxa bephatheke kubi emzimbeni baya khona ukuhamba kudokotela abasize.

Kuqakathekile ukuthi abantu abayenza ngezemidlalo badle ukudla okuzabenza behlale beqinile njalo bevikelekile emkhuhlaneni okufanana lezithelo lemifino

Abantu abayenza ngezemidlalo balabo njalo futhi odokotela babo abaqeqetshelwe ukubana bebakhangele lapho bengehlelwa yizingozi emidlalweni yabo.

Abantu abathanda ukuzivoxavoxa kuqakathekile ukubana bahlale behlolwa imizimba yabo ngazo zonke izikhathi khona bezahlala beqinile njalo bezimisele ukuyenza imidlalo yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abayenza ezemidlalo behlale bekwazi ngezempilakahle njalo behlale behlolisisa imzimba yabo ukubana ikulungele yini ukuthi baqhubeke bedlala.

Kuqakathekile ukuthi umuntu othanda ukwenza imidlalo etshiyatshiyeneyo ahlale enatha amanzi ukubana lapho aginqa khona abe ebisela amanzi awasebenzise emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi abayenza imidlalo etshiyeneyo behlale bezihlola umzimba yabo ukubana ilokhu isaqinile yini ukuthi baqhubeke.

Lezi insuku izinto sezayenzwa zabalula ngenxa yokuthi odokotela sebesenelisa ukwelapha abantu loba umuntu engabuyanga engabuyanga esibhedlela besebenzisa technology yama computer.

Ithekhinoloji seyayenza izinto zaba lula khathesi abodokotela sebesebenzisa omakhalekhukhwini ukwelapha abantu loba umuntu ezihlalele endlini yakhe.

Lezi'nsuku oDokotela sebesenzisa imtshina etshiyeneyo zikhona izigelo ezisetshenziswa nxa umuntu ehlinzwa njalo kulomtshina abawusebenzisayo ukuze bezwe ukuthi umuntu uphefumula kuhle na.

lezinsuku ezibhedlela sokusetshenziswa le technology etshiyeneyo okuyiyo encedisa odokotela ukubana benelise ukuthi bancedise abantu loba besendaweni ezikhatshana

Lezinsuku odokotela sebesebenzisa ithekhinoloji ukubana incedisane labo ukuthi benelise ukulapha abantu, njalo bakukhona ukulapha umuntu bekhatshana bengekho esbhedle ...

Lezinsuku ezempilakahle sezayenziwa zabalula ngokusetshenziswa kwama computha okuyiwo asetshenziswa ngabo dokotela ukuthi bahlolisise abantu ukuthi babulawa yini.

Lezinsuku sokukhona imitshina eminenginengi esetshenziswa ngodokotela. Njalo odokotela sebeyenelisa ukubana belaphe umuntu loba bengekho ndawo yinye lomuntu wakhona besebenzisa ithekhinoloji

Lezinsuku sokwaba letechnology esetshenziswa ngabantu ukubana badingisise ngemkhuhlane eminengi esibulala uluntu lwakathesi. Lokhu sokwayenza kwabalula ukuthi bathole imithi yokusilisa.

Lezinsuku odokotela sebesebenzisa lamakhompiyutha ezibhedlela ukubana badingisise ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo njalo lokuthi yelatshwa njani ukuze abantu bancediseke.

Imithi yesintu isisetshenziswa ngabantu abanengi ngoba khanya ilamandla yokuthi yelaphe imikhuhlane eminengi esiyehlule odokotela ezibhedlela ngakho ithengwa ngentengo ephansi.

Imithi yesintu isiqakathekile kakhulu ebantwini khathesi ngoba iyatholakala njalo futhi itholakala ngentengo ephansi. Ikhona eminye ehlanyelwayo ezingadini.

Kulezi insuku abantu sebesebenzisa imithi yesintu lokhu kubancedisa ukubana bengakhiphi intengo ezinkulu zemali ngoba yona imithi yesintu ithengwa ngentengo ephansi.

Imithi yesintu esincede abantu abanengi ababulawa yimikhuhlane esiyehlule odokotela, njalo imithi le iyancedisa abantu ababulawa yimikhuhlane yophepha

Kulezinsuku sekulula ukubana umuntu asebenzise imithi yesintu ngoba itholakala ngezikhathi zonke njalo itholakala lapho abantu abahlala khona ngoba kulezihlahla eziseduze labantu.

Izihlahla kulezi insuku sezisentshenziswa njenge mithi yesintu abantu balakho ukufaka amahlamvu emanzini banathe njenge tiye kumbe bathathe impande basebenzise zona ukuyelapha imikhuhlane eminengi

Imithi yesintu isisetshenziswa kakhulu ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo, eminye inathwa ingamahlamvu afakwe emanzini eminye inathwa kuzimpande

Abantu sebesenzisa imithi yesintu ngendlela ezihlukeneyo eminye imithi yesintu iyawonyiswa ichlolwe ibe yimpuphu idliwe kulilambazi kumbe inathwe letiyeni.

Imithi yesintu iqakathekile ukubana abantu babeyazi lokuthi isetshenziswa njani ngoba itholakala lula njalo awudingi mali ukubana uthole imithi yesintu.

Lezinsuku abantu abanengi sebelolwazi olutshiyeneyo ngokusetshenziswa kwemithi yesintu, langemikhuhlane elatshwa ngemithi yesintu.

Izihlahla ezinengi ziyasebenza njengemithi yesintu njalo ziyelapha imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo engabulala abantu ngezikhathi ezitshiyeneyo

Izihlahla zalezinsuku sezisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo zisetshenziswa ngendlela etshiyeneyo abanye bayachola besebegcoba umsobho wakhona esilondeni.

Imithi yesintu isibancede kakhulu abantu abamnyama ngoba iyabancedisa ukubana belapha imikhuhlane eyehlula imithi yalezi insuku ngakho sebeyisebenzisa ngobuqotho.

Imithi yesintu isincede abantu abanengi ababulawa yimikhuhlane esiyehlule odokotela njalo limithi itholakala ngentengo ephansi njalo iyanceda kakhulu.

Kulezinsuku sekukhona abantu abaqeqetshela ukuthi bathathe izihlahla bazenze umuthi ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuwuthola nxa bewudinga lanxa begula.

Imithi yesintu sisetshenziswa ngumuntu jikelele ngoba abantu sebafunda ngendlela yokusebenzisa njalo sebelolwazi ukuthi itholakala ngaphi

Lezi nsuku izihlahla ezinengi sezisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, njalo lezithelo zeganga zikhona ezisebenza njengemithi yesintu ezilapha imkhuhlane.

Kulezi insuku sokukhona imithi etshiyeneyo encedisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo. Sokukhona njalo imithi encedisa nxa umuntu elezilonda ukuthi ziphele.

Kulezi insuku bakhona abantu asebathatha imithi yesintu bayenza yaba ngamahlamvu eyinye ukubana abantu benelise ukuthi bayisebenzise kuhle.

Kulezinsuku abantu sebathatha ichena balenza labangumuthi owelapha imikhuhlane eminengi. Selisetshenziswa njalo ukuxubha amazinyo nxa umuntu elomkhuhlane wamazinyo.

Lezinsuku abantu sebelolwazi lokusebenzisa imithi yesintu sebelolwazi lokubana izihlahla ezinengi zingabancedisa njani kwezempilakahle

Minengi imithi yesintu esetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane eminenginengi ngokutshiyana kwayo njalo futhi kuqakathekile ukubana abantu bebekwazi ukuyisebenzisa.

Imithi yesintu isincedisa abantu ngemikhuhlane eminengi engalaphekiyo ngemithi yakathesi ngoba abantu abanengi sebesenelisa ukubana bayithole eduze ezindlini zabo ezingadini.

Izihlahla ezinengi sisetshenziswa njenge mithi yesintu. Ezinye uyachola amahlamvu ubusufaka esilondeni. Ezinye uyanatha njenge tiye

Imithi yesintu isisetshenziswa nguluntu jikelele ngoba yona ilula ukusebenzisa njalo iyatholakala izinto ezifana labo anyanisi ziyatholakala lula.

Ukusentshenziswa kwezihlahla njemithi yesintu sokuvamile ngoba abantu bayayithola kalula njalo kayithengiswa.

Imithi yesintu isisetshenziswa ngabantu abaningi, njalo basebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye basebenzisa ukwelapha izilonda, abanye umkhuhlane wophepha.

Lezinsuku abantu sebesenelisa ukusebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo eminye imithi iyagcotshwa ezilondeni eminye iyanathwa njenge tiye.

Imithi yesintu isincede abantu abanengi ikakhulu ababulawa yimkhuhlane eyehlula odokotela ngakho kuqakathekile ukubana abantu babelolwazi ngokusetshenziswa kwemithi yesintu.

Lezinsuku imithi yesintu isitholakala kundawana zonke, njalo isitholakala lula ngoba abantu sebesenelisa ukubana okunye bakulime ezingadini zabo.

Imithi yesintu eminye iyacholwa ukuze ikhiphe amanzi. Amanzi akhona okuyiwo afakwa esilondeni, ukuze isilonda siwome,

Izihlahla ezinengi sezisetshenziswa njenge mithi yesintu. Ezinye uyachola amahlamvu ubusufaka esilondeni nxa ulesilonda .Ezinye uyakhona ukunatha impande .

Kulezi insuku imithi yesintu isisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye iyanathwa njenge tiye ukuze umuntu asile.

Abantu sebaba lolwazi lokusebenzisa imithi yesintu njalo eminye imithi yesintu inathwa ingamahlamvu .Uyafaka emanzini atshisayo ubusunatha

Abantu sebelolwazi ngokusebenzisa imithi yesintu esetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo njalo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ofanana lokukhwehlela.

Kulezi insuku abantu sebesebenzisa imithi yesintu, isibuya ingendlela ezitshiyeneyo. Okunye kuyabe kuzintanga, okunye kuzimpande ,okunye kungamagaja ezihlahla.

Imithi yesintu isisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo, eminye isetshenziswa ingamahlamvu, eminye isetshenziswa impande. Uyafaka emanzini uthambise ubusunatha.

Lezinsuku abantu sebesebenzisa imithi yesintu etshiyeneyo ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, ezinye izihlala ziyanathwa njalo ezinye ziyagcotshwa ezilondeni

Lezi insuku sokukhona abantu ababa lolwazi lokusebenzisa imithi yesintu asebayithatha bayifaka ezimbodleleni lasema bhokisini khona abantu bazayithola lula.

Ukudla izithelo ezitshiyeneyo kuyancedisa abantu kwezempilakahle njalo kuyancedisa ukubana igazi lihlale lihlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Lezinsuku abantu sebelolwazi olunengi , ngokusetshenziswa kwemithi yesintu. Abanye sebesebenzisa izithelo zezihlahla zeganga ukubana bezelaphe.

Imithi yesintu eminengi iyancedisa nxa abantu bengenelisi ukuyafika esibhedlela bayakhona ukusebenzisa imithi yesintu ukuze ba bazizwe bengcono.

Kulezinsuku izihlahla seziyimithi yesintu esetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane eminengi njalo etshiyeneyo ngezikhathi ezitshiyeneyo langendlela ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu isisetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi njalo isisetshenziswa ukuklina igazi nxa umuntu elomkhuhlane wegazi.

Lezi nsuku sokuqakathekile ukubana singabantu abamnyama sibe kwazi ukusebenzisa izihlahla ezitshiyeneyo njalo sibekwazi ukuthi izihlahla ezitshiyeneyo zilapha iphi imikhuhlane.

Imithi yesintu isiyimvama kwelakithi abantu sebelolwazi olujulileyo ngokusetshenziswa kwemithi yesintu njalo imithe le iyabasiza nxa bephathekile emzimbeni .

Kulezinsuku abantu sebesiba lolwazi olujulileyo mayelana lokusetshenziswa kwemithi yesintu. Isisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo njalo ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukubana umuntu abelolwazi ngokusetshenziswa kwezihlahla ezitshiyeneyo ukwelapha. Ukwenzela ukuthi nxa engafinyelelanga esibhedlela enelise ukusebenzisa izihlahla.

Lezi insuku abantu sebesebenzisa imithi yesintu ngendlela ezitshiyeneyo eminye imithi iyanathwa ukwenzela ukuthi umuntu akhiphe ingcekeza yonke ephakathi emzimbeni wakhe.

Lezinsuku sokusetshenziswa imithi yesintu ngendlela etshiyeneyo eminye iyacholwa ibe yimpuphu eminye njalo inathwa ingamahlamvu injalo eminye iyagxutshwa ezilondeni.

Imithi yesintu etshiyetshiyeneyo, iyelapha imikhuhlane eminengi njalo etshiyeneyo, ungasebenzisa amahlamvu kumbe usebenzise impande.

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo okunye ungathatha amahlamvu ufake emanzini unathe . Kuyancedisa nxa ungezwa kuhle emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ngemithi yesintu njalo lokuthi isetshenziswa njani lokuthi yelapha yiphi imikhuhlane

Imithi yesintu isisetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo, njalo sebeyisebenzisa ngobuciko obukhulu, abanye bayayichola ibeyimpuphu.

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane eminenginengi njalo kuqakathekile ukuthi abantu behlale belayo ukwenzela ukuthi nxa unga athakhwa ngumkhuhlane ube lomuthi.

Abantu bayenelisa ukusebenzisa imithi yesintu nxa umuntu engezwa kahle ngoba iyelapha imkhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo njalo isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu iyelapha imkhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo njalo isetshenziswe ngendlela ezitshiyeneyo ngokuya ngokuthi ubulawa yini.